Umu dananchooti yaa kayinni qoonchu aana fule kaeentinni manchi beettira biinfille aannoho umu iima fulannoho kolishsho dananchooti. Konne danancho umu dananchooti yinanni.

Mini uduunneeti yaa mini giddoonni horoonsi'neemmoho. Angannirira, intannirira, gonxanniwa, addi addi hajara horoonsi'nanniha mini uduunne yinanni.

Bushshu iima fulannore baala murote yinanni. Muro lubbo noosete. Muritenni foo'linanni. Muro lophituro manchi beettira maa xaqqantanno?

Babbaxxino dani udunnichooti yaa addi addi dani udunneeti yaate kuni uduunnino wole wole bayiicho horonsi'nanniha ikke leellanna babbaxxino danihu wolu wolu dargira ikkannoho yaate

Adawu agaraano yaa seeru allaalaano yaate. Hatto yaa adawu gargaroooshshira loosanno manna adawu agaraanooti yinanni.

Sumuda:-mitte daga budese balchoommase heeshshose taarike baalare amadinoha sumudaho yinanni mitte daga budese balchoomase kulannoho yaate

Daganna maate maatete yaa mitte betesaweeti yaate. daga kaayiinni beetesewetenni sae gamba yiino manna dagate woyi gosa dagate yine woshshinannise. daga yaa jawate.

Hodishshaho yaa kaayiinni mitte basenni wole base hinge hodhate horonsi'naniricho hodhishsha yinanni. hodhishshu kuni gulunfeno hara dandiinanniha ikanno.

Muuziiqa yaa faarsaanchu woy sirbaanchu horonsi'ranno uduunnichooti yaate, muuziiqaho yaa addi addi dani uduunne ikkara dandaanno.

Amma'no mittu manchi umisira heeranno doogooti Amma'no yaa heeshshosira ikkannnorichooti wolu manchi amma'no di ikkitanno.

Mittu manchi heeshshosira amma'nanno gatisannoeho yee lubbosira tenne uullara ikkikinni iima daarira yee amma'nannota amma'no yinanni. amma'no musiliimete amma'no kiristaanu amma'no duuchu gari amma'no heedhanno.

Owaante yaa kayiinni kaa'looshsheeho yaate hasiissanno kaa'looti owaante afi'dhanni nootto owaante hiittote yinanni woyte owaante uytannoti mangistete akaaleeti roorimanka.

Giwirinnaho yaa baatto loosire galino manni baattote iimaanni loosannorichooti yaate. baattote iimaaanni wixannoricho laashshannoricho injaannore baala giwirinnaho yinanni.

Poletikaho yaa mitte gobbaha gashshootu gashshote garinni harinsanni doogo harinshote yaate wolu garinni hatti gashsho gashshitanno doogo hattee poletikaho yine gaammannise

Tuqu xaadoshshi yaa social midiyaho yoneemmoho tenne yannara social midiyu woy tuqu xaadoshsheeti yaa manchi beetti addi addi hedo woy odoo afiranno uduunnicho duucha tuqu xaadooshsheeti yinanni.

Biifisa kaayiinni seesiisate xunsate dancha gede assate yaate,. biifisa konni garinni xawisa dandiinanni, xunsinoo seekkino yaate.

Owaante kaa'lote hasiissano kaa'lo hasiissanote asifelage ka'looti yaate hasiisaate kaa'lote yaate

Elekitirionikisete yaa caabbichu wolqani hatto yinneemmo woyte korente horonsirateni loosanoricho ,baalankaricho elekitirionikisete yinnanni, elekitirionikisete yaa charije assateni kae mabirate xaadinse horonsi'nannire baalla elekitirionikesete yinnanni.

Muuziiqu kayinni faarsoteno ikko sirbateno horoonsi'nanni uduunnicho muuziiqaho yinanni muuziiqu tenne saatera gobbate deerrinni jawa geesha manchi beetti horoonsiranni afamanno

Mittoricho xallinanni wote egenshshiishshaho fushshine xallinanni wote egenshshiishshaho yaa kulate yaate kunirichi fullo yine kullara hasi'niro egenshshiishshaho yinanni.

Daganna maate, daga jawate kiirosennino luphi yite leeltanno, maate mittu mini giddo heedhannota ikkitanna lamenti mitteenni heedhuro daga ikkitanno

Amma'no kayinni mittu manchi heeshshosira umisi amma'nannorichooti amma'no anna annaho yaate amma'no duuchu garinni beenkanni

Bunu minunna sagalete mine yinanni woyte kayinni bunu mini buna anganni mineeti sagalete mini kayinni intanni sagale afi'nanniwa sagalete ine yine ka'neentinni woshshinanni lamenkaricho bununo sagaleno manchi beettira hasiissannote

Safote latishsha yaa kiamu latishsha, birxxichu latishsha yaate. birxichaho loonsannire hasiisannoreeti yine loonsannire yine loonsannireeti.

Hidhaahunna hiraahu assannoricho daddaloho yinanni daddaloho tirifirano itamano no yaate daddalo konne afi'nanihu hidhaahuna hiraanichu mereero kalaqamannoricho daddaloho yinanni

Owaantete yaa kaayiinni kaa'looshsheho, manchu beettira hassiissanno kaa'lo assiniro owaantete yinanni. owaante tenne hasiisaa garinni afi'nnihabikkirooti. owaante hasiissannote.

Agatto yaa manchi beetti agate horonsiranorichoti agatto lamu garinni gaamanni ,shaqqadonna kaajjado agatto yinne beenkanni lawishshaho waayi agattote, bunu agattote addi addi agattuwano no

Daddaloho yaa kayiinni hidhanna hiramate mereero afamannoha ikkanna mittu manchi hidhannohanna hirannoricho mereero assinanni doogotenni dadalo daddaloho yinanni

Daganna maate, daga jawate maate kayinni shiimate. Dagate yineemmoti qooxeessaho heeranno manna duucha dagate yinanni. Maate kayinni mittu mini giddo woy mittu qooxeessira shiimunni heeranno manna maatete yinanni.

mannu angara haarote dayiinoriho haarot iibbe horonsiranni nooricho duuchhuwa leellannore batire leelliro hatte baala faashinete yinanni.

Rosoho yaa ronisanni mineeti hatto yinanni woyiteno mitetenni kayise univerisitete geesha nooha rosoho yinanni konne roso tenne saatera duuchawa rosiinisanno afamawo

Giwirinnaho yaa manchi beetti baattote aana loosire galiro, ce"e galiro, duucha coyi assiro giwirinna loosirannoho yinanni.

Adawu agaraano yaa kaayiinni seeru allaalaanooti yaate, adawu agaraano yaa seera gargartannore seerimale ikkawo coye hooltanno manna adawu agaraano yine woshshinanninsa.

Bunu minenna sagalete mine ,bunu mini buna anganni mineti yaate, sagalete mini kayinni intanni sagale afi'nanniwa sagalete mine yine woshshinanni, bunu minenna sagalete mine yinnanni woyte kayinni lamukkurichi mite heeriro bununna sagalete mineti yinne woshshinanni

Afantino gashshonna annuwa yaa gobbate deerrinni anfoonni gashshaano gobbate deerrinni egennantino gashshaanooti yaate hattee annuwa hakkuriit yaate.

Egenshshiishsha, Egenshshiishsha jawu manni la'anno Egenshshiishsha jannanni baseno afantinota ikkitanna tenne yannara Egenshshiishshaho yaa kullannirichooti yaate manchi beetti afe heewisamanno gede.

Hodhishshaho yaa mittu baayiichinni wole darga mannano ikko addi addire hogophine ha'nanniricho hodhishshaho yinanni, hodhishsha yaa lubbo noorichinna lubbo nookkirichinni horonsira dandiineemmo.

Superimaarkeetete mirteeti yineemmo wote Superimaarkeetetenni afi'noommo uduunnicho konne baalankanni Superimaarkeetete mirte yine woshshinanniSuperimaarkeetete afi'noonni gumaati yaate.

Maashinubba tenne afira dandineemmohu maawiraatetenni loonsannirichiwa callaati maashinubba kayiinni duuchu gari maashinubba heedhara dandiitanno angankeno horoonsi'nanni hee'noommoha ikkannno

Baadi xagga yaa hosopitalete ikko xeenixaawubvate marre afi'nannita xagga di'ikkitino baalawe coyinni budu garinni uuynanni xaggaati yaate

Superimaarkeetete mirte yaa Superimaarkeetete afi'noonni guma woyi Superimaarkeete fushshitino laalcho Superimaarkeetete marre hidhinoonniricho baala Superimaarkeetete mirteeti yinanni.

Minenna gallanni mine mineho yaa minne worroonniho mannu galara dandaanno gala hoogarano dandaanno addi addire wodhinanniha mineho yinanni gallanni mineeti yaa kayiinni manchi beetti heeranno mineeti yaate

Afantino gashshaanonna annuwa afantino gashshaanonna annuwa yaa afantginoreeti egennantinoreeti gobbate deerrinni dagasera anfoonninsa gashshaanooti yaate

Seeaaho yaa biinfilleho horonsi'nanni seesaho yaaumisinni biinfilleho yaate seesa yaa biinfilleho horonsi'nannirichooti yaate

mini uduunneeti yaa minu giddo horonsi'nanni mini uduunneeti minenni calla horonsi'nanni gobbara di''ikkannoho yaate mini uduunneeti yaa konne garaati.

Biiffisa ,seesissa xunsa dancha assate yaate, biiffisate yinneemmohu ayee woyteno qalame janneno uddisinseeno addi addiricho worre ka'ne assinanniricho biifisa yinnanni.

mininna dubbu saada yaa kayiinni mini saada yinanniti manchi beetti manchu ledo xaaddeenna manchu ledo tasimaammae heedhanno saadaati yaate dubbu saada gobba gaxigala yineemmoha baala dubbu saadaati yine gaammanni.